Seesa seesaho yaa mitto mittu wiini banidde wona hee'nooni wiinni woyi anigate saate ga'ninooni ikkiro anigate saate ga'nine maccate buticha wodhine goowaho ba'lato didhine seenisanni gara udi'nooni uddanora aanaho Wolericho lenide seesiisra

Daddalo, daddaloho yinaayirichi mittu manchi mittoricho hidhe mitte dikkonni wole dikkora masse hiraa ikkiro daddalayi no yaa dandiinayi duuchu manilla hatto asseenna daddalaanchoho di yinayi. daddalaanchoho yinaayiihu duucha barra assara dandaannoho hatto.

Afanitino gashaanonna annuwa afanino gashaano yinanniri egenotenni mitte gobba gashitewo ikkiro mitto looso loose saewo dancha loosonisa kulay woyite afanite gattawo annuwaho yinayir kayinni hatte yannara hakkuri gashite hedheena wole baatoshe batewoha yannate mannu daafira yite assitewore annuwaho yinay

Agatto, agattote yaa duucha dani agatto no. Lawishshaho dimbissanno agatto no, amma'note widoo angayi agatto no, suusete angayi agatto no duuchu dani agatto dimbissayotenna dimbisaakkite yine lamewa beenkanni.

Bunu minenna sagalete mine:-bunu mininni sagalete mini baxa dandaanno lamunkuno miteenni heererano dandaanno bunu mini buna calla ganfanniha ikanna sagalete mini sagale calla qixeessinanni mine ikka dandaanno lamenka quchuma marriro afira dandiinanni.

Amma'no yaa duuchu dani amma'no no manchu kaaliiqa ammaneyoti manchu kalaqama ammaneyoti ammana mancho callaho ammana dandaanno saada ammantara didandiitanno manchu ammanannohuno woy kaaliiqa ammane heeranno woyi kalaqama ammane heeranno

Muro, murote yaa baattote giddoni fulittanotta ikkittanna bushshanna bushshu giddonni rumushu waana hadhe sagalese loosidhe arrishote xawaabba adhitenna darichu widooni higge foolittanotta murote yinne woshshinanni, murote yinnanniti manchi beettira horo aa dandiittano.

Hara daa"attonna darama mittu baychinni hee'noonniwiinni ka"ate woy wolewa hinge hodhate daa"attote yinayti worroonniricho woy kalanqoonniricho marre daa"atate woy la"ate daramate yinayti mittu baychi hee'noonniwiinni fule ba"ate

Agatto, agattote yaa manchu beettira kaimu hasatto giddo sagalete widoonni gaamantaata ikkite agattote yaa lamu danite. Mitte dimbissaatenna mitte didimbissaate. Mitte kalaqamuyi afi'nayite mitte mannu looseyote. Lawishshaho waa kalaqamuyi afi'niha ikkiro biiraho yinannihu mannu loosinote.

Electronicsete yaa shibbate xaadooshe shibbatenni ganibba asine mitto caabbicho woyi mitte woliqa uyinara ganibba asinooni richo mannu woliqanni kalaqanitinota ikkite manichu egenotenni wolu woleho qajeelishiishena qajeelishunni lossanno richooti tini woliqa umiseta afidhinote

Biifisa yaa wolu sidaamu afiinni seessisate, seessisate woy biifusate yinay woyte mittoricho booshaaleha woy beco baewooricho woy raga giweeworicho raga qolle biifa gede assi'ne biiffinsiro seessisate yinay.

Owaante, owaantete yaa kaa'lote. Woyi mitto mancho toyaatate woy qarraminoha woy mitii'minoha marre kaa'iniha ikkiro owaanteyo yinanni. Owaante duuchu danitino. Wolqate owaantayi, birruyi owaantayi, kaa'lote, coyinni, egennote duuchu gari owaante uyiniro owaantete yinanni.

Muronna laalo:-murote yinanni woyiite damattenna darcho sincho afidheeta ikkite laalote yinayita aanisenni afi'nanni laalo muro heedhuro heere dandiitanno laalo wirro qolte kayissante murote yinannita fushsha dandiitanno

Mininna dubbu saada mini saada yaa Manchu ledo sumuu yite heedhannota ikkitanna dubbu saada kayinni dubbo heedhannota mini saada manchoho horo uuyitannota ikkituro dubbu saada kayinni mancho horo uyitarano aa hooggarano dandiitawo

Sumudaho yaa. sumudu mitto darga mitte gosa budesenna balchoomase gamba assite mittu xawishshinni woyi malaatinni anera konni kaira tini halcho nooe yitaaha wodhite sumudu giddo sumude wodhituro sumuda yinanni, mitte yaatto yaamante gooffuo.

Sumudaho yaa mitte daga mitturicho xawisannota ikkituro hakkoye xawissannoha umise xawishsha balchoomasenna budese gamba asse kulannoha sumudaho yinanni sumuda hakkoye umisera sumuxxite wodhitinoha ikkiro hakkoye sumuda ayiimmase xawisanno garinni nabbanbe anfanni

Mini uduunni mini uduunni yianayi woyiite mine calla horonsi'nanniha lawishshaho, mitte uddano mine uddi'nannita ikkituro mini uduunneeti yinayi, gobbara loosuyiiwa uddi'ne fule ha'nayiita ikkituro hattee kaayiinni seesu woyi holgi udiinneeti yinayi.

Minenna gallanni mine mineho yaa baalanka mineho yini urga mineho yiniro gallanni mini kayiinni manchu e"e galannoha woyi saada e'e galtannoha gallanni mineeti yine kuni gallanni mineeti yine kuni gallanni mineeti yine bada dandiinanni minami baala mineho yiniro gallanni mini minnayiiwi baxxa dandaanno

Poletika poletikaho yaa mitte gashshaano mitte yannara gashshite noo woyiite horonsidhawo gashshootu afuubba giddo polotikaho yaa hiikko garinni massanganniro, mitte daga massaganni noo noori horonsidhanno afoo polotikaho yinanni.

Maxaafa, maxaaffate yaa giddose addi addi hajo amaddino borruwwa mittu woraqati aana duunne duucha borro mittu woraqati aana duunne gamba assinoonni woraqatuwwa maxaaffate yinanni. Maxaaffate addanni nabbambe addi addi hajo tidha dandiinanni.

Sagale, sagale yaa manchu beettira kaimu hasatto giddo mite ikkite, manchu beetti saga'likkinni heere afanokkitta ikkittanna ,manchu beettira ayee woyteno hasiisanote ,duuchu sagalete danni heerara dandaano, kalaqamunni afi'nannitinna mannu loosino sagale.

Odoo, odoote yaa odeessahu heeriro odoo macciishshahuno heera hasiisano, odoo anna afira hasiisase ,odoote giddo yaado heedhara dandiittanno ,odoote giddo hagiiru heerara dandaanno ,duuchu garinni odoo wolu woleho xawisanoricho odoote yinnanni

Biifissa, biifisate yinnanni woyte mittoricho biifissate danchu garinni asse leelishate

Seensille seensilleho yaa mittoricho seesiisate goowaho ba'lato didhine maccate umoho worraaqqa qasi'ne seensayiiha baalanka gamba assine seensilleho yaa dandiinanni kuni seensillino duuchu daniho duuchu mayiiti addi garinni labbaahu addi garinni seesara dandaanno

Adawu agaraano adawu agaraano yinayi woyiite mitte gaaco kalaqanteyoowa mittu qarri woy mittu canci kalaqameyoowa hayeessitaarenna ye'e yitaare worroyiire adawu agaraanooti yinayi adawu agaraano duuchu daninni wora dandiinanni daga sumuu yie wortareenna mangiste wortareeti

Baadi xagga baadi xagga yaa mittu manchi woy wolu manchira saysanna kulanna loonsanni woyi xagisi'nanni abbinoonnita ikkitanna tini xagga duuchu danite duuchu manni aara dandaannote ronse afi'noyta ikkitukkinni kalaqamunni ku'u ku'uyiwiinni rosayi afireyote

Kalaqonna qoxxeessa, kalaqonna qoxxeessaho yinnanni woyte kalaqu baattote aana nooha mannu kalaqinohanno Maganu kalaqinohanno baallanka gamba assine kalaqammaho kalaqaho yinnanni, qoxxeessaho yinnannihu kayinni kalaqu hakku afamanowati

Biifisa wolu sidaami afiinni seesiisate biifisate yaa mittoricho booshaalinoricho woyi bulleyoricho buurre dancha gede assine goowaho ba'latto wodhine umoho worraaqqa qasi'ne biifate hattee biifa biifiseyo yinanni

Superimarkeettete mirte superimarkeettete mirte yinanni woyiite addi addi mirte mitte Superimarkeette giddo worre hirrannitanna woyi horonsi'nannitanna woyi horonsi'nanni mirte ikkite mitte supperimaarkeette duuchu dani mirte hirraradandiinanni woyi Superimarkeette duuchu dani mirte qixxeessitara dandiitanno

Moro murote yaa baattote giddonni fultannota ikkite mannaho horo uyitannote muro okisjiinete yinanni ayyare uyitankera dandiitanno muro nookkiha okisjiinete yinanni ayyare daggankera didandiitanno

Afantino gashshano afantino gashshaano yinanni woyte woy loosinsni woy assootinsanni Woy durimmansanni woyi egennonsanni afantinoha ikkanna annuwaho yinayri mitte gobba geeri mitto qarra tirtaare annuwaho yaa dandiinani

roso rosoho yaa mitte hedo woyi mitte hajo wolu manchiwiinni afi'nannita ikkitanna rosoho yaa duucha danaati wolu manchi wole qajeelshiishaaha ikkiro roseeho yaate rosoho yaa duucha mannaho kaa'lannorichooti.

Sicconna badooshshe siccoho yinanni woyte mittu mittuyiwii sa"annokki gede mereeroho siccoho yine ati konni ka'a higi ati konni kawa higi yine bandanniha maraara siccoho yiniro badooshshu yaa hakkoye mereeroho ka'anna kawa qolle beenki baycho badooshshe yinanni

Sumudaho yaa mitte daga wole daga wiini baxxitanno gede assite umiseha yaattose budesenna balichoomase halichose mitteeenni sumudde ganibba assite boreesite wodhite woyi mittu malaatinni kayise uurise wodhitewoha sumudaho yinanni

Tuqu xaadoshe tuqu xaadoshshe yineemmo woyte yannankera danchi garinni iibbe leellano Kuni tuqu xaadoshshi wole gobbara hee'ne ikkirocho anfanni garaati woy mittu manchi wole gobbara noohu ledo xaadanno garaati

Babbaxxino dani uduunnicho babbaxxino dani uduunnicho yinayi woyte duuchu dani uduunnichino mitu biirote horonnsi'nanniho mitu mine horonsi'nanni uduunnichooti biirote giddo horonsi'nanni uduunnichi biirote calla aanno horo ikkanna mini uduunnichi kayinni mine calla aannoho baalanka gamba assine babbaxxino dani uduunnicho yinara dandiinanni

Sagale, sagalete yaa manchu beettira kaimu hasatto giddo mittikkita ikkitanna, sagale duuchu danita ikiktara dandiitawo. mannu loosinotano sagalete yinayi. kalaqamunni afi'nanni sagaleno heedhara dandiitawo. duuchu dani sagale no.

Adawu agaraano adawu agaraano yinanniti mittu oliira ka'ino canico woyi kaino wolu wole gawajjanota Hoolittano agaraano hakkuri adawu agaraanoti yine su'minisara dadiitanno lawishshaho polise adhinumoro polise mittowa kaewo adawu qarra gabbeesitara danidiisitawo

Looso, loosoho yaa mayyaate? Loosoho yaa mittu manchi kaimu hasatto wonshirara loose heerannoha baala loosoho yaa dandiinanni, loosoho yaa duuchu danihu no mitu qajeelle afi'nanniho mitu kalaqamunni agi'nanniha ikkanna loosoho yaa duuchu.

Godo'le godo'lete yinayi woyiite duuchu gari godo'le no mitte godo'le heewote godo'linaayiite? mitte godo'le heewisammikkinni mannimmate guuntera yine godo'linaayiite mite godo'le kaayiinni surre wona wolere heddayi noota wolewa qo'late godo'linayiite.

Minenna gallanni mine, minenna gallanni mine yaa, minu gallanni miniwinni baxxanohu hiikku gariniti yinniro, mitu mini gallanikkihu no, gallanni mineeti yaa mannuno saadano galttano mine gallanni mineeti yinnannihu, mulla mine dubboho heeranno mine digallanni mineeti yinne bandanni.

Seensileho yaa wolu sidaami afiini biinfile ikkanna booshale hee'noyirichi woyi biifa ba'ne hee'nonirichiwinni goowaho ba'latto wodhine umoho woraaqa wodhine maccate buticho wodhine angate saate ga'nine seensiro seensileho yinnanni.

Muziiqa, muziiqaho yaa mite hedo woyi mite hajo huurote widooni qolle saysaniha ikkiro muziiqaho yinne, muziiqaho yinanniri giddosini qole dadile giddosini qole hagiire saysara dandiinanirichoti.

Daganna maate, dagate yinaayiiti mitte maatete gambooshshe ikkitanna matete yinayiiti kayiinni miteenni heedhanno dagati. kunino duuchu garinni gamba yiteewoota ikitanna.

Booharanni mereersha booharani mereersha yinnanni woyte wona surete giddo wole hedo woyi yachishanotta woyi hagiirsiisanotta amandonire agurate yinne booharate qixxesinoni bayicho woyi waa daanikkani woyi agatto anganni sagale intanni booharaniwati.

Baattote ofollonna xagge baattote ofollo santistootu yitanno garinni baatto quuphiichu dani ofollo noose suduudaamete yitanno xaggese hakko garinni kalaqantinota ikkitanna amma'nayiri kayiinni kaaliiqu qalaqino yitanno.